Lokhu ngokoku sprayer ukuthi umumbu wethu ungahlaselwa ngama gcikwane, okunjengabo ostobhora kuyahlasela umumbu. Umumbu wakhona ucine ungasawuvuni kahle usubhorekile ngenxa yama gcikwane lawa.

Labo abantu bayagijima ukuze imzimba yabo ingangenwa ngamagcikwane, bengabi lamagcikwane emzimbeni yabo. Labantu bayagijima ukuthi bengahlaselwa yimkhuhlane eminenginengi enjengoba yimkhuhlane wenhiziyo, ohlala unga exerciziyo, ohlala ungagijimi uyakubamba umkhuhlane onjalo

Lo ngumama othontisela abantwana ukuthi imzimba yabo ihlale iright ihealthy inga athakwa yimikhuhlane eminenginengi.

Umuntu lowu ngumuntu ogeza izandla zakhe ukuthi engabanjwa yimikhuhlane eminengi emzimbeni.

Laba ngabantu abasehlelweni lwemhlanganweni wabo abantu abasezingeni eliphezulu basemhlanganweni yabo basebenzisa ama laptop basemhlanganweni osezingeni eliphezulu.

Umuntu ongumama olesigqoko esibomvu uthwele umntwana ogqoke okubomvu kumele udokotela ogqoke iyembe emhlophe nke lomntwana ugqoke okubomvu

leli libhakane elesibhedlela elitshengisa ukuthi mawufuna ukukhona so usiya kweyinye indawo mawufuna ukuya la uyakhona libhakane elitshengisa khonalokhu

Labo ngabantu abayenza umdlalo phambili kwabantu abanengi abazobukela umdlalo abawenzayo ukuthi abantu bejabule behambe ezindlini zabo.

Lapho yikho okuthengiswa khona imithi eminenginengi elaphayo enjengamaparacet nxa ubulawa yisisu, nxa ulesilonda kumbe utshaywa likhanda.

Lapha kufanekiswe umuntu okhulumayo ngookuthi kungabi labantu ababhemayo kungabi lotshwala kungabi lama drugs kungabi lezinto ezimbi, kungabi lezinto ezikulimaza umzimba

Lo! ngumuntu oncedisa abantwana abancane nxa begula bengezwa kahle. Nxa bebulawa ngamakhanda uyabancedisa ukuthi ikhanda libengcono.

abezempilakahle bahamba bethontisela abantwan, abancane, abangaba leminya ephansi kwemihlanu onensi labezempilakahle bayabe bememezela emphakathini

Lawo ngama gogorosi ayenza ukuthi bebone kahle bengaboneli khatshana, ayenza ukuthi bebonele eduze ayancedisa amagogorosi ayenza umuntu abonele eduze.

Lokhu yimithi, olapgayo. Ukuthi ungahlaselwa yimikhuhlane, eminenginengi. Ungahlaselwa yimikhuhlane. Umzimba wakho, uhlale ukahle. Kungabi lento embi eyenzakalayo.

leyi yinsimbi yinsimbi njalo elama sikhuluzi esetshenziswa ukuyenza izinto ezinengi okunje ngokuyenza ingubani lokuyenza igedi iyenza izinto ezinengi.

lowo ngumutshina osetshenziswa ukutshekha imikhuhlane eyabe ihlezi emzimbeni yakho ngeyokulokhuza imikhuhlane eyabe ingayaziwa isemzimbeni wakho.

Lowu ngumtshina osetshenziswa ukuyehlisa umzimba wakho nxa ungumuntu olomzimba omkhulu oyehlisa ukuthi umzimba wakho ungahlaselwa ngama gcikwane amanengi

Lo ngumtshina otshengisa ukuthi ugula okungakanani emzimbeni otshengisa ukuthi hayi umuntu lo umzimba wakhe usenambeni engaka. Uku"50%".Ugula into enje.

Longumuthi wamehlo olapha amehlo abantu, ngumuthi owamehlo olaphayo ngumuthi olapha ukuthi amehlo angabi buhlungu njalo angabi buhlungu.

Lawo ngamaphilisi bawathi ngamaphilisi alapha izinto ezinengi ancedisa emzembeni ayenza umzimba ube sezingeni eliphezulu ayenza umzimba uphakame umzimba uqine.

Lokhu ngamafutha okugcoba. Ngamafutha okugcoba ayenza umzimba wakho uhlambuluke ungangenwa yizinto ezinenginengi, ungangenwa yidoti. Yenza umzimba wakho ucazimule.

Lo ngumuthi osetshenziswa nxa bekuhlaba ma ungezwa kahle ,.bethatha iijekiseni beyihlabe emuthini lowana sebehlaba wena ma ungezwa kahle. Okunje ngokuthi ma ubulawa ngamadlala , ubulawaya yini bayakuhlaba yona.

Lo ngumuthi ohlatshwa ma ugula, amainjection. Umuthi ohlatshwa ma ugula, amainjection. Ungazizwa kahle emzimbeni. Uma yngazizwa kahle. Ma ubulawa ngamadlala, uyawuhlatshwa. Uberayithi, ungasaguli. Amadlala.

Lowu ngumuthi olapha isis.u umuthi olapha isisu. ukuthi sibe kahle ukuthi ungagijinyiswa yisisu ngumuthi olapha isisu.

Lowu ngumuthi wokukhwehlela oyelaphayo ezifweni ukuze usile unathe ma ugula amagcikwane amanengi emzimbeni

lawo ngamaphilizi alaphayo, yimithi elaphayo, elapha ikhanda, elapha ifiva, elopha lobayini.

Lo ngumuthi owokukhwehlela owunatha nxa ukhwehlela kumbe ma ule flue .Oyenza umzimba wakho izizwe kangcono ukukhwehlela kungani kuyama.

Labo ngabantu abayenza umdlalo bezotshela abantu ngezinto ze health ukuthi abantu nxa befuna ukuthi imizimba yabo ihlale I health mele benze njani ukuthi umzimba uhlale u health kungabi lezinto ezenzakalayo emzimbeni.

Lowu ngunensi labodokotela bahamba bebhoda phakathi belapha abantu besizwe ukuthi bengattackwa ngamagcikwane amanenginengi.

Lo ngumuntu obizwa kuthiwa yiScientist. Ogqoke okumhlophe. Lapha useLab, yakhona. YamaScientists. Ufundisa abanye ukuthi lezi izinto zenziwa kanjani. Bayenza iplan.

Lapho ngudokotela, olaphayo. Otshe...Ofanekisa izinto zenhliziyo,. Ufundisa ngezinto zenhliziyo, udokotela olaphayo. Nguye lo, udokotela.

Leyi yimithi ethengiswayo yabantwana abakhulayo. mithi yabantwana abamunyayo ukuthi umntwana akhule Kahle

Lowu ngumama osanda kubeletha umntwana ume lomongikazi omncedisayo emtshela ukuthi hayi umntwana lo ungamthengela leyi mithi yokuthi esile kahle.

Umtshina usetshenziswa nxa ungazizwa kahle emzimbeni. Abawusebenzisayo odokotela emuntwini, ukuthesita ezinye izinto ezisemzimbeni wakhe.

lokhu okulapha esindebeleni bakubiza ukuthi lu cucuza ucucza abanye batsheba ngawo uyisitshebo esimnandi ucucuza

Lokho okwabo mama abakusebenzisa nxa begcoba imlomo yabo ukuthi icazimule ingadabuki imlomo yabo ,ihlale imihle .

Lolu lukhula olugcwele yonke indawo emasimini, olugcwele yonke indawo olukhula lungcolisa imizi laseyadini

Lawo ngamahlamvu, Ngamahlamvu lawo. Lawo ngamahlamvu. Ngamahlamvu, ancedisa ezintweni ezinengi emzimbeni. Ngamahlamvu awesihlahla, ancedisa ezintweni ezinengi, emzimbeni.

Lesiyihlahla esincane esiyelaphayo izifo ezinenginengi ezinjenge inkomo, lemaqubu, silombala oluhlaza